paɣaba m-bɔŋɔ bɛ nyaɣi la gaɣa bɛ nyaaga ka di kom nyɛ zaɣ' dozim ka bɛ gariti kom gbuni ka kom maa nyɛ zaɣ' tankpaɣu bɛ nyaaga ka tihi be ka di kom nyɛ zaɣ' vakahili ka bɛ so ye liiga ʒee.

Paɣa n boŋo o biɛla duu puuni ka yɛ daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka gbubi binyɛra o nuuni o ʒɛla teebuli gbuni ka binyɛra tam di zuɣu duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛlli

Paɣa m ʒiya ŋo o ʒila dikpuni gbuni ka yɛ tani niɛma ka teebuli ʒɛ o tooni ka binyɛra tam dizuɣu suu bɛni ka chɛrigi bɛni ka tahapoŋ bɛni ka kurifooti ʒɛya ka duɣu piɛlli tam dinni

Niraba n ʒɛya ŋo bi nyɛla bin galisi bi puuni so yɛla daliya sabinli ka tabi o shee ka pili zipili piɛlli bi puuni so gba biɛni ka yɛ daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so gba mii tamya ka yɛ daliya piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ka di nyɛ zaɣ piɛlli

Daadama n bɔŋɔ bi nyɛla paɣaba ni dabba ka paɣa so gbubi dalibila ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka zaham bɛ di puuni ŋarim n ʒɛya ŋɔ ka daadama bɛ dinni ka paɣa so ʒɛ n tabili ka yɛ daliya ʒiɛ ka bob bob ʒiɛ

Niriba n ʒia ŋɔ bɛ ʒimi bɛ puuni so ye daliya ʒee ka so ye daliya piɛlli ka mali zab'piɛlla tihi gba biɛni ka di kom nyɛ zaɣa vakahali ka bɛ ʒi varanda ni ka binyɛra tam tamya.

niriba n bɔŋɔ be bɛla do puuni be shɛbi ʒɛmi ka shɛbi zaya bɛn zaya maa wiɣila be nuu ka bɛn ʒɛya maa ʒɛ tɛɛbuli gbani ka bɛnyɛra tam tɛbuli maa zuɣ' ka yɛ duɣigu tamiya ka kopɔ timiya la nyɛ zaɣ' piɛli

Kam n doya ŋɔdo nyɛla zaɣi nuɣiso ka suɣa ayi za di dgbunni ka kiɣusi za di gbunni kpukpali tihi bɛni ka mori yiri na kuliga maa taɣili zoli bɛni ka suɣa shɛŋa lan bɛ di gbuni.

Daadama n boŋo bi chɛnila zoli zuɣu bi zaa nyɛla paɣaba ka shab kpabi bihi si zaŋla tani ʒiɛ n kpabi o bia ka so mii ʒiri gbambila ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka paɣa so mii ƶiri kpalaŋa ka yɛ daliya nuɣso